Mbed la mbedd bi mu nga am auto bu taxaw auto bu ñuul ci ganaaw am beneen auto bu weex muŋ fa amna ay nit yu nga xamanan di tamit ñu ngi romb ay eleflen jóge ko school wala di dem school.

Kalifala bu toog def bopi neen am ay kawar yu weex ci sikkiñam ak boppam.

Li mboolo la mboolo bu toll ci fukki guur ak benn ñuy jongante ci wàllum play football ñu ngi sol ay mbubu yu koŋk am drapoy gambi soll tibe yu blo ak kawaasi werta.

Jumtukkaay jàng la xala yi denkoy jëfandeko ci seen jàng mi sotu ciñu jàng sobjet buñu wax mathematis di waxlom kalkin bagaasu yini yenn ñun ci pensil mum fa natekaay temin ñu fa ak leseekaay pensil.

Palaat buñ tekk ñaare lekk la lekk gini nen la ci kaw ñum fa tekg ay xop yu werta.

Palaati soos la buñ def ay jën soos bu neex amna karoot amna kaane amna ñambi.

Jumtukkaay liggéey la am na ay bagaa ci bari ci biiram amna marto amna tourne wiis amna ciso am na kelamolet ay bagaa ci bari num fa.

Tefes la, tefees bi jigéen yi di dem di jëndi yi jën fu nga xamanteni fof lay gal yi di tèèr, jigéen jaa ngi naleh di dem téy pan bu ñuul ay gal yu baree fa nèkka.

Li gaal la gaal gi mbaali jën mum fa mbaal gi fees nay tepp ci ay jën yum jàpp. Góor sol tubeye ju gat tahaw tiim ko.

Marsela marsé bu bari ay nit aki oto ñyi ñyu nyugi doxi seen soxla yi nyi ñyu nyugi jaay pur am luñyu yóbbu seeni ker amna jigéen bu boot saak sol mbummu weex ak kaala gu weex amnay tamin ku enu paan.

Waaa, waafi banjul, fu nga xamante ni foofla ay ferri bi di teer, pur ni ni mu na duggu ci ferri bi, ak itamin miri mu na wàcc ci ferri bi, si bu nga xamante ni benn jafe-jafe du am ci ñiy dem ak ñiy dikk.

li yëbaane la yebaane bu jom ci mbiram lekk. Ak oto ak temin kër.

Ñaari palaa dafa nekk palaati mafe ak palaati nankataŋ mafe bi neexna koola bi refet na amna ay nduggu yu bari yu nekk ci biiram.

Waruwaay la waruwaay biy yóbb nit yi ci seeni dem. Ak seeni dikk rawatina su siñuo dem ci ay barab yu fasanteko waruwaay biinii. Mu nga am koola bu weex ak koola bu xonk.

Li mandarla mandar gaay schuul. Schuul biiniyi ñunko xamée ci sibek.

Ni ay kueleen cureel bu nga xamanti ni ñooy seetu jàm ci réew mi ñu ngi sol ay mbubo yu ñuul ak ay mbaxana purmu aar leen.

Ab bataaxala, bataaxal bu jem ci yaay yi nampal, di wone ay lekk yu nga xamanti ni ñoo gen ci xale bi, lekk yu nga xamanti ni day defar yerami xale bi, lekk yu nga xamanti ni day may xale bi doole, lekk yu nga xamanti ni daay aar xale bi ci yeneen febraar yu séew yii.

Jumtukaay la jumtukaay biini denkoy jëfa ndekoo ci bët ci bu nga xamanteney soo bugge xool lu sori dinko muna xool mu meni ya ngi jàkkhorlook moon.

Jegéen bi ñaw la jigéen bi mingi ñaw yëre amée machini ñaw.

Tabull la tabull bu rafet te am wèèx ci kawam am ñetti tóógu yu ko wër tóógu yu rafet te jekk ci nék.

Ay toogu yu refet la tanooy am kulóor yu refet ci digg bi taabuli weer mum ci diggam liide refet na ci ndeek ta foo ko def soo amee gan yu kontaan.

Wàllum tàggat yaram la góor gi më ngay pilee footbol tëbal na balba balbang sa kaw tàggat yaram de lu baaxla ci yaram ci bu nga xamante ni adduna bi yéppankoy def di jogante.

Wàllum polotik la ñi ni ñu ngi tee ay natal yu def ab góre di yaaya jamme ñi koy uutal nguur ci 2016.

Ni ay niti nguur leen ñu nga xamantini ñoo amee kaara ngay réew mi suuj jafe-jafe amee yëngu-yëngu am ñi ni ñooy nekk di samm doom aadama yi ci bu nga xamantniyi duñu am benn fit na.

Ay jigéen yiy jàng mécce la ti mécceem ñaw gñaari jigéen ñoofatook ku ci nekk mu ngay def liggéeyam di ñaw ay morso pur ñu mun koy jëfandekoo ci ciñ solin.

màndargala màndarga yi courell bu nga xamantni nyung ko dipee ci red cross mbootaay la mbootaay bu nga xamantni seeni banqxas ba mu sa bànjul mbootaay bii ni dañu liggéey te seente wuñ ci beñ fay.

Ap cholin la, cholin gu refet. Góorgu ko solit tamit refet na. Sol dàlli yu ñuul sol ak loonitam, solin jiide refet na, ñu gen koy xam ci xabtaan. Refet na lool, tefo ko sol ñit ñi naw la.

Taabul la taabuli neek taabul ju gàtt te em ci néek soy ndékki munga ci tekk mburu ak yeneen.

ay jàng katleen jang kat yi ñu gi tee yi seen teeri ak seeni bindeekaay di a saxku xam-saxku xami na saraan ak yeneen yusi aju.

jëfa ndëkku kaay la buñ xamee ci roucc jigée ni den koy jëfandiko diko def seeni tuñ ci bu nga xamantuni defflen na jox taar, taar bu mucc ayb.

Ab kurel la kureel guñ xamee ci karaate ay jigéen la ak aki guur ñu nga xamant ni ñooy yëngu ci wàllum tàggat yaram ak aar seeni bopp ci fitna ak yeneen yu fasanteku.

Ab diiw la diiw gu baax ta yeween diiw bu nga xamante ni day genne kawar yu nekk ci yaram diiw bi ni baaxna ta muccna ay soo ko diiwe dana yagga ca yaram bi ca yaram bi di nooy ta du am benn kawar fuufnoon.

Ab palaas la, palaas bii ni day jaay ay bagaas yuka xamante ni, bagaas ci cosaan la, mag ña ten ko daan jëfandikoo.

Li plasla plas bi jay ay jay bri ta fasanteko plas bi ni denfai jaj aj lek a ay jumtowai.

Pracistamol bini de doosam mu ngi toll ci juróomitmer mr gram. Pracistamol bini yoomunaay wànn te temin day faj feebar. Sutuso amee mettit mu ngi def fukki per ak juróo b.

Ab ba taaxal bu nga xamanteni den ko bind ngir fataleku doomi gambiak yu maggu jo ñoon di sa daw dakereba jawara ko nga xamanteni masoonay nekk presiden ci gambia.

Garab la ñu gën koy xam ci tuufaay soo amee nopp biy mitti wala bët yuy mitti soo ko fa defee ci saa si mu wer. Soo demee ci farmasin bi wala ci opitaal bi soo amee bët yuy mitti. Wala nopp yiy mitti neen la ko jox pr ñu mu na saafaral ca jangor yo ñoon.

Bagaas ci kuraala bagaas bi den koy jëfandekoo ci orronatur ci kompita yi ak laptop yi moo koy doxal mooy lunga xamandinu yu mooy doxal porogaraam yi foo bu nga dem ci kompita bi wala ci laptop bi jumtukaay biini moom ngaay jëfandeko su ko defee nga muna jëfandekoo kompita bi wala laptop bi.

Cholin la, cholin gi jigéen bu xees mun ko sol. Cholin bu refet ci bu nga xamantine jigéen yi ñoo koy sol. Su suñu amee xew wala ci suñu génni.

Raxasoo kaay la, jigéen jii mungi raxas loxam. Raxas loxo lu baax la ci ba nga xamantani ca loxo bi daradu ko taq, lu koy taq mooy ay doomi jàngoro te doomi jàngoro yi ni so ko lekkaalee munnalay jural leneen. Doktoori nyugi digal ñit ñi, ñu raxasu.

Palaci jangookaay xamxam la ay góor ak yi jugéen ñu ngi fa di wanee seeni mbékte ci ngañeel buñ am.

Jumtukaay bi ni daf ñuy dimbale ci ci ñu kër i ak ci ñu plaase liggéeye kaay. Yi ci bu nga xamante ni buggu nañu gene wiis wala ñiy seere wiis.

Ay malala ñetti mala fa nekk di golo yi ni bari woon neen lool ci gambia. Waaye demoon nabay na taym kenn gisa tud leen fi. Léegi denn leen bugat dekkalaat gambia.

Cholin la cholin wu refet ta mucci ayeb ku ko solit xees na ta njoolna ta refetna cholin jiini jigéeni ñoo koy gën di sol ci suñ amee xewi banneex.

Ab góor la góor giidee day fetali cosaan sañu maam ñu njakk ya ni lañu meloon.

Nñi ay niti nguur leen niti nguury nga xamant ni ñooy doxal luwa ci réew góoru tubaab bi ak jigéene nikku ñuul ñu ngay joxante loxo.

Brb la bërëbu jàngeekaay mécce mécem ñaw ay jigéen yu bari ñungi fax ti jàng méccem ñaw mécce bu gaxamat ni elek dalaay jëriñ askanway.

Toontoor la tontoori garab tontoor bidee rafet na lool tataaru na mën ngo koy def sa neeg mu rafetal ko su nit amee xew xew te min mën ngo ko koy jox wane kontaan a mbëkt simoom.

Ab góur la gu taxaw di wax suwàllum diineey christian christian de ab kurel la ño nga xamanti ni ñoom ñoo topp yunentu yala esa.

Ab palas la palaas biini dai joxeh xibar xibaari gambia ak xibaari bitim réew plas bi nyung ko tudeh qtv nekk ci gambi.

Waruwaay la waruwaay biini ñu gënkoy xam ci gaal gaal gi mëngi épp ay nit yu bari niti yu xonko ak nit ñu ñuul ñiy tukki wala ñiy seete juge ko yeneen réew ñëw seet si.

Soolin la solin gu refett refet te mucc ayp te jigéen gu ko solid refet na koola bi refet na lii denkoy sol ci suñ ame xewi banneex.

Garabla garab binga xamantani day facc jàngoro boo am c opital bixsoo demee ci farmasé mi dinen la ko jox.

Bërëb la bërëbi ndawi gambia yi bërëb biini gox bu nekk ci gambia am nako nga xamanteni moo la fa teewal ñëggon koy xam ci ndejey askan bi nekk ca bànjul gox bu nekk am ngakkula fa taxaw toogal.

Màndargaay xu jëg polotic la màndarga biiniy xu jëg polotik gu koy oyu moom lañu wax PDOIS ku jiite kurel giiniy di kalifasalla.

Peery dàll la dall yu ñuul dalli yiidee dalli xale la rafet na lool. Te jekk ci xale xale su ko solee dna rafet lool.

Xeeti ngëm-ngëm la di diinee christian yi dee ay màndarga la yu nga xamante ni fépp fooku gis rek dinga xamne li màndarga christian la mëneeka mbootaay bu nga xamanteni ñoo ñooy topp yenantu yala esa.

Takaayla takaay bu refet tege ci lu weex ñaare takaayla takaay yide ourlan refet naloll tataaru.

Kippu jigeen la jigeen ñii dee dañu jongante ci tàggal yaram buñu wax football dañu pleeneen be pare kenne ku nekk mu giti kaaci ndox dinaan ñu ki sol ay asube yu nga xamante ni ñyoom ñyepp ko nuróole.

Kët la kët gu rafet tataaru etaas la te bari ay neeg ci biir bu ngi am ay garab yu ko wër figari kuran yaa ngi temin ci peggam mungi am fens.

Otola auto bu rafet ta taaru ta àndak jamono mungi taxaw ci pegg tali bi atobiide rafetna ta taaru na denkoy jëfandekoo ci sunuy tukki.

Ab bataaxal biini ñu ko bindu ñoom lañu owe standard di standard bataaxal bini gi bindi ne fukki nit ak ñent ñu nga xamante ni ñoom le luwaa atte ci su nga xamante ni din doon def njuglan ci wàllum passpor.

Ab xujab politik la jogobini xujog plotik la bu nga xamanti ni rañee neenko ci réwi gambia ñoomde seen màndarga mooy nete góor mu ngi sol mbubu bu nete ak maxco bu nete jigéen ji temit mungi ol colin gu nete.

Bërëb, buñu ooye restaran la, di palaas bu nga xamanti ni palaasu lekkee kaayla ak naanee kaay, suñ amee ay gan lu ci meni ñu nga xamant ni jën jogekoo yeneen réew ñëw gàmbiya, ci palaas yiy lañu demee difa lekk tamin difa naanee, amna ay niig yu nga xamant ni ño nga fax, ci soo buggee fanaan.

Lii xeeti lekk ak naan la xeeti lekk bi ak naan bi mungi tuddu pik denkoy jëfandeko ci si ñu lekka ak si ñu naan mu ngi am vitamin a ak vitamin d meewla te mew mu baax ci yaram.

Ni ay goor leen ak ay jigeen di feetu seeni njeexantel ci seeni jangam nasaraan jongi sol ay mbëbo yu ñuul ak mbaxana yu ñuul wikko ay kaala yu nete ñii ni ñu ngiy feetu seen jeexanteli jàng ci ay plaasyi jànge kaay yi fesanteko ci gambeyabi.

Kët la kët bu refet te bari ay nékk etaas la ca kaw a ñun ko miire fenns bu refet ci bu nga xamante ni kenn dumuna duggu fuuf noonu ci fekkeene jaaruloo ci bunta ba.

Lii teere la teere buñ gëna xamee ci bàyyibul ñu koy gëndi jëfandeko mooy ñu nekk ci diine yenentu yalla asia teere biini moo lambu lepp lañu jàam.

Jef ndëkkukaay la jëfandëkkukaay biinii den koy jëfandiko rawat na ci ñyu koy jëfandiko mooy kapinta yi mugi am njàpp mbu ñuul am lu khonkho baaxna lowl te yombal liggéeye.

lii pichii la, pichii bi ñuñ koy wakh ci walof mber xoox. Pichii la bu nga xamanteney bot yu rëy la am, am gemenj bu guddu. Daiy faral di génni guddi, guddi rekk laay faral di génni.

Li màndarga la, màndarga biini màndarga Gambi la. Màndarga bi mungi firneel Gambia chamber of commerce and industry. Banhaas bu nga hamanti ni ñoo saytu wàllum jaay ak wàllum isin yi.

Choolin la cholin gu bulo jigéen ju njool moo ko sol, sol daali guddu mugi wekkoo kaalagu weex sol mbaxanamu bulo.

la collin bu refet ta yiiw jigen ju refetako sol colin giiniy dafa weex refet na lool te jekk na te yiiw na mu nay dem yeneen palaas yu bare bare bare bare

Li Sabu la sabu bu baax tapiire saawu bi ni day faj lu bare bari ci yaram day ray doomi jangoro yu bari ci ci ñu yaram daana ka day ray 44 doomi jangoro yu nga xamantni mu ci yaram

Jigéen la jigéen ju rafet na taaru te xees léttu meesi guddu rafet na lool sol mbubumu weex ak tibey ju ñuul jigéen ji jekk na taaru na.

Xeeti lekk la xeeti lekk giini bere nañu koy jëfandiko ci réew yi gambia lekk gini ñyug koi oyeh olele jurombenna olele ñoo fa nekk neexna lool ta yombuna.

Teere la teere biini denkoy jëfa ndeku ci barabi jàngekaay yu mag yi ci gambia teere bi day jàngale angale làkkum inglis day an jàngale.

Cholin la cholin gi ni refetna gudd na tataaru na jigéen ju ñuu la. Ko sol mëgiti kalp bu konk refet na lool ta taaru na. Jigéen yi denkoy sol su suñu amee ay porogaram.

Lii jëfandëku kaay la jëfandeku kaay gi ñu ko ooye koog gñetti koog la koog yi denkoy jëfandekoo si ci ñu lekk lekki ndox yi ni benn mooyi ngaay lekk cuura wala ngay lekk ruy.

Kër la kërgu rafet te bari ay néeg ci biiram té njool ñu ko oyé etas refet na te jekkna amna ay yere yuñ weer ci palanteer yi.

Lii kërla kër giini di deh baay ak yaaye ak seeni doom ñofanekk ñyu ngi am gani tubab, tubab ba ngi fopp xaleh bi.

Li kawar la kawar gu rafet ta ñuul ta gudd ñumko let lettuy rafet ta mucc ayb lete yi de rafet na lool ta taaru.

Lii tere jangum nasaraan la ci klas yu nga xamanteni klaas yu suufe la buk biini mu ngi am ay nataal ay xale yu nga xamante ni ñu gey salut seeni njiit.

Ab bataxal bi ni ñu ko bind ci yeenekaa yi di yëbaane ne benn booy bu am fokki atak juróom moom leen jam paaka muddee ca dëkk buño wax baakoote.

Li ab diiw la diiw bini ñun ko defaree kakumba diiw bi baaxna te yewin na baaxna ci yaram ci ñu ga xamant ni deen am yaram bu am ay taas taas day leeral yaram ta temin dakoy may kuloor bu rafet.

lii woruwaay la woruwaay bi ñunkoy oxyeh taxi si bu nga xamant ni soo bugee tukki wala nga bu ga dem yeneen bërëb ci réewyi gambi ya dan koy jëfandeko muna dem fac sa soxla.

Palaas ci jàngookaay la jangookaay xam-xam di xam-xami nasaraan góor leeñu ak ay jigéen ñoo toog ci plaas yi jangu bi ni ñaari xaley góori ñu gi dente benn xalé mu gisol mbob bu xonxu benneen xalé bi mu gisol mboobu bulo ak ñu gi dendék ay jigéen ñu ngi liir seeni téere.

Bitig la bitigi bagaas bagaas yi jàngoykaay amna ay pensil ay coola ay bukk ak ay yeneen bagaas yu nga xamanti ni denkoy jëfandekoo ci siñu jànga.

Rab la rab biini nyung koy wax ci wollof gunuur rab biini ci ay tontoor lay dundee ci tontoori lay dem di fa lekk.

Garab la garab gini mungi tuddu lo pyramide hydrocoride. Garab biini capsul la della koy jox ci opitaal yi soo febare.

Ndampaay la ndampaay biini den koy joxe su fekkeene ñaari kureel ñugey këccew ab mbir kureel bu jiitu ci mbir moom noon denko koy jox.

Ñi niti nguur leen, niti nguur giini, ñu ame wàllum doxali ni luwa ci réewi gambia. Kureel giini seeni liggéey muccina ayib bu baaxa baax ci réewi gambia, ci bu nga xamante ni ñooy doxal luwa ci réew mi. Kenn ki mungi sol mbobu bu ñuul mbubu, keneni mungi sol mbubu bu weex, kenenki sol mbubu bu xonxu.

Jigéen ji mu ngay raxasu ci sow bi di raxas ay loxom yu nga xamant ni yaakaar nané doomi jàngoramu na ci taq liini doktooriy ñu koy digle mi am ci bépp palaas bu nga xamant ni ñi ngi den fay dajee.

Lii ab bataxalla bataaxal bi di xibaar baga xamante ni magi jógekoo ci njiit yi gpa njiit gi ni ñu ko oyé ci bojaŋg moom mi moom mi de mooy oo ekoméki kureel nga xamal ño ci gambia di seetu jammu fiini puru ñu dem.

Abb su nguuf la su nguuf sini ñu ko oye kuri mu ngiy jar ju f ak juróom neex na lool te baax na.

Lii garab la garabi werr gu yaram den koy joxe ci opitaal li su fekkeene wisite neen la waxla ban febar nga am deen la jox garab biini su ko defee nga mun koy jëfandekkoo ngir nga am weergu yaram.

Lii pompekaay la fompekaay biini denkoy jëfandiko ci sinkëryi rawatina kër yu nga xamandani dafa am tais su fekkeene tilim na wala ndox taxa nafa li ngay jëfandikoo ngir fomp ko.

Palas la plaas biini plaasu lekku la ak plaasu naanekaay am na toog yu bari yu wër taabul ji plaas biini dem fay jëfandikoo ci fu nga xamantani buggu ngaay lekk wala buggu ngaay am ay yeneen xeetu naan.

Kele la kele bi ñu ko ooye kelamolet kele bden koy jëfandiko di ubbi ay blong su fekkeene amna blong bu nga xamante ni ñu ko seere bëm dëë kele bi moom ngay jëfandiko ngir ubbi ko daay ubbi blong yu bari la fasante ko.

Lii mësin la masin bi mësini kuraan la su fekkeene ca kir am kuran mun ngay jëfa ndegaw mësin bini ngir nga am kuran ca kir wala ca liggéeyukaay mësin bi baaxna te am na dooleh.

Nyi ay nit lañu yi sol ay xaptaan ñu nge tekk tarax ci seen kaw. kureel gini benneen xeetyi ngëm gëm la.mooy xeet bu nga xamantini ñu toppu yooni yeneentu yàla ésia ñu lend dip ci ay christian.

lii tare dal la peere dall yi ñu koteg ci suuf dalliy mo ngi am coola bu ñuul dalli mag la mamooko muna sol

Ñaari oto la auto bu mag ak auto bu ndaw ato bu mag bi mënga weex ñu kop baas baas bu ñuul takuko ay buum auto bu ndaw bi dafa ñuul.

Kawar la kawar ku guddu te ñuul texi rafet kawar gidee jinko letti letiy rafet rafet rafet ko ko ameyt kontaanna.

Paakala paaka bii de den koy jëfandeko ci kër yi si fekkee nay bugg ngay dog dara wala buggu ngay les dara si soy togg wala si soy jëfandeko yeneen.

Ay nit la nit yi ñungi taxaw bu ga tukki dañuy tukki dem ci yeneen barab yu fasantekoo oto bi ñun ko oyé bos waruwaayla bu nga xamant ni mun naay jël nit yu bare baree bare bari tamu naay dem ci ay yeneen barab yu fasanteko mënnaay dem réew ba réew.

Lii mashin la, masi ni upekaay, day indi ngalaw lu bari, ñu oy ñu gën koy xame ci faan, masin bii ni su fekkeene tàngna lool ci ca nee, masin bi ngay jëfandiko, su ko defee mu jox la ngalaw lu neexaneex.

Garab la garab gi mëngi am banxaas bu guddu am toontoor tontoor bi refetna xob yi temin refe nañu te werta.

Ab dëkkë la, dëkkë bii nii, ñu ngi taxaw ci pompe pompe loxo, ñu ngiy feetu pompe buñ leen gasal si bu nga xamante di ñeng fa muna am ndox.

Lii garab la garab gi ni den koy jëfandeko ci baraw yi wergu-yaram yi ci opitaal yi den la koy pengu garab gi baaxna lool ta muccina ayb.

Lii takaay la takaay bii di jaaru noppu peeri jaare nopp la yu jigeen jugéen yi ñoo koy jofandiko digo def seeni nopp refet na lool baaxna ta garantina.

Li takaay la takaay bii di jaaru loxo refet na lool te jëkk na temin ci loxo takaay bi jigéeni ño koy faral di jëfandekoo.

Ab jigéen la ci kaw tali bi di kontrol outo yi ñyini ñyu ngi liggéey ci kureel gu nga xamanteni ñooy doxal luwa ci dëkk bi nyung lena polis por fexe ba jàmmo am ci réew mi.

soo la, soo bi mungi def sokola, sokolaade lekk bu neexla denkooy def ci se ñi buro. Dafa sokola kum turbi nduñku ko tuddee. Neexna te yombu na.

Ab góur la góor gi mungi iketi loxoom firi ñaari baaramam mongi sol xaftan bu weex sol mbaxanam bu ñuul ñu gan koy xam ci Adam Barrow d nyitti Gambia.

keer la këer gi më ngi am ñaari moto yu sokola bunt bu mag ak bunt bu ndàw bunt bu mag bi foflaay auto bi di jaare bunt bu ndaw bi fooflaay nit yi di jaare ci peggam ma ngi am ay flor.

Màndargala màndargay pulku job polotic màndarga bi moneka gambia liberal paty mandarga parti la.

Ñaari nit la ni diini ay goor leen ñu ngi sol mbuboyu bulo ci ganaaw mingi am flaggi gamb bi ñu ngi sol golof ci seeni loxo ñi kañu plée fotbaol.

Li heetu nan la heetu naan bu nga hamantene yi ñun ko liggéee limon sorans ak ananas. Neehna lool ta yomb na so ko naanee dooku baay.

li peredalla pere dale goor pere dale yi magla magetege si kaw lunete pere dale yi rafenlol teh jekna.

Lii auto la auto bagaas bu am doole la bopp bilmu ngi weex ci kawam manga epp ay bagaas bagaas ci diis bagaas yini deen weerta ñu leen takk ak buum boom deger pot buum daanu.

Faofis bi mu nga sa banjul, ofis bi mooyofis bu nga xamañtali, bànjul saen cansul wi fouf la took, jigeen mu giti mike di wax, mu gi sol max, jigéen mug ci peggam, ci ganaawam ñaari góoru ñëno fa.

Nit ki ci wàllum tàggat yaram lay yëngu mu ngi daw di kick bàl bi, ci teemi sene gal bi la bokk. Mu ngi sol marke marke bi juróom ñaar la.

Li takaila takay bu refet tamuciaib takaybide ay per lenko de vre peru refet tataro ñyari takaila takaini refenna lol tamucaib.

Li dalla la dalla wini dàlla jigeen la dàlla wi ci ganaaw mu nge am dëggu ndëggu bini kudduna lool dall bi dafa ping dalli jigeen la.

Ñaari gune la, guneku góor ak gune gu jigeen, gune gu góor gangi sol uniform bu weex, am kool bu bulow, jigéen ji temin mëngi sol mbobo bu bulo, am kool bu weex, ñi ni dañu sàkk xam-xam.

Li ay niti nguur lang niti nguur yi ñu leen dipee ci gambiya ay polis polis yi ni ño ame kara ngir réew mi ñooy seytu jàmmu ci dëkka bi mooy.